Ga misalai na bayanin hanyar zuwa makaranta ko wurin aiki, hanyar da nake bi zuwa makaranta, kowane safi idan na tashi ina tashi daga barci da misalin ƙarfe shida na safe bayan nayi wanka da so sallah se na shirya domin tafiya makaranta, makarantar tana da nisa kusan kilomita biyar daga gida, saboda haka nakan tafi da dubur da babur ko a wasu lokuta da mota idan akwai dama, da farko ina barin gida ta titin gida wanda ke haɗuwa da babban titi, wannan titin yana da ɗan cinkoso, musamman idan rana ta fara wayewa, bayan nabar titin gida sai na shiga babban titin Kano road wannan titi yana da yawa da ababen hawa, don haka nakan kula da lafiyata sosai a hanya, ina wuce kasuwa mai suna wuse market, inda ake sayar da kayan abinci da tufafi, a nan yawanci ina ganin mutane da dama suna shirin buɗe shagunansu, bayan na wuce kasuwar sai na cigaba da tafiya har zuwa gida, gidar har zuwa gadar gar garki, wannan gada tana da tarihi sosai kuma tana taimakawa wajen rage cunkoso a hanya, bayan na wuce gadar sai na isa wani gari wani guri da ake kira ranabawut, na eriya, a nan na kan ɗauki dama in shiga titin makaranta wannan hanya batada yawa, da ababen hawa sosai, don haka nakan isa makaranta cikin sauƙi. A ƙarshe ina shiga makarantar ta ƙofar gaba inda jami'a tsaro ke duba ɗalibai kafin su shiga, ina isa makarantan da misalin ƙarfe bakwai da rabi na safe, ina zama a cikin ajinmmu kafin malami ya iso, hanyar da nake bi kullin tana da sauƙi idan babu cunkoso, a wasu lokuta idan akwai gini ko aiki a hanya sai inbi wata hanya ta baya wadda ke kusa da unguwar mai tama, wannan hanyar ita ce ta madadin in akwai matsala a hanyar ta farko, ina godiya ga Allah cewa bana fuskantar haɗari ko wata matsala mai tsanani a hanya, ina ƙoƙarin bin dokokin hanya da kiyaye lokacin don kada in makara a makarantana, wannan shine hanyar da nake bi in zani makaranta.

Ga bayanin tambayar hanyar sufuri da nafi so, ita de wannan tambaya akwai hanyoyi da dama da akan amfani dasu wajen sufuri a yau kamar: Mota jirgin ƙasa jirgin sama, keke da de sauransu, amma daga cikin waɗannan hanyoyin hanyar da nafi so ita ce mota, dalin da suka sa nafi son tafiya da mota sun haɗa da sauƙin tafiya, ƴancin zaɓen hanya, da kuma jin daɗin tafiya cikin kwanciyar hankali, nafi son tafiya da mota saboda tana baka ƴancin tafiya duk lokacin da kake da da buƙata ba tare da jiran lokacin cikamar jirgin ƙasa ko jirgin sama ba, idan kana da mota zaka iya tafiya da kanka ko tare da iyalinka, ba tare da wata matsala ba, wannan yana sauƙaƙa abubuwa da dama musamman idan tafiyar gaggawace ko me muhimmanci, haka kuma tafiya da mota yana baka damar tsayawa a duk inda kake so, haka kuma tafiya da mota yana baka damar tsayawa a duk inda kake so, don hutu ko domin cin abinci, ko kuma don jin daɗin yanayi, wannan yafi sauƙi da jin daɗi, idan aka kwatanta da jirgin ƙasa ko jirgin sama, inda ba zaka iya sauka a hanya ba, haka nan tafiya da mota na ba mutin jin daɗin waƙa hira da fira a cikin mota ko sauraran labarai a rediyo, bugu da ƙari tafiya da mota nada amafani idan mutin ya tafiya tare da yara ko iyali, mota na basu kariya da sirri fiye da sauran hanyoyin sufuri, a ciki za'a iya ɗaukar kaya da dama ba tare da matsala ba, wannan nada amfani musamman idan mutun zeyi doguwar tafiya ko yana da kaya da yawa, sai dai kuma akwai wasu matsaloli dake tattare da tafiya da mota kamar cunkoso a hanya, tsadar man fetur da kuma buƙar gyara da lokacin zuwa lokaci, duk da haka nafi jin daɗin wannan hanya saboda sauƙi dake da take da shi da kuma ƴancin tafiya a duk lokacin da nake so. A ƙarshe kowane mutin kowane mutin yana da ra'ayinsa, amma a gareni ni mota da ake gani itace hanyar sufuri da nafi so, saboda abubuwa da na ambata a sama, da kuma wasu ma da ban ambata ba da yawa, sannan kuma tana kawo sauƙi, jin daɗi da kuma ƴancin a tafiya.

Ina kwance a gado amma bacci yaƙi zuwa, don haka don taimakin samun natsuwa da barci ina roƙonka ka bani labari me daɗi, da zai taimaka min in huta, wani lokaci idan mutin yana fama da rashin bacci, musamman da dare yana iya zama saboda zuciyassa tana cike da tunani ko kuma jikinsa bai huta yadda yakamata ba, wannan yana faruwa da kowa hanya ɗaya da mutane da dama ke amfani da ita domin samun bacci ita ce jin labari mai daɗi labarin da ba shi da tashin hankali, wanda ke ƙunshe da salo mai taushi da ƙaryatawa ƙayatarwa, na iya kwantar da zuciya da kuma mutin cikin duniyar mafarki, labari irin na yara ko labaran da keda ma'ana mai kyau suna da amfani sosai wajen janyo hakali daga tunani mai nauyi zuwa wani lokaci mai sauƙi da nishaɗi, idan labarin yana da sauro surori masu daɗi kamar magana da dabbobi masu faɗa da hikima, ko kuma wani yaro ko yarinya da suka shiga wata duniya daban ze fi sauƙi sauƙin sa ka manta da damuwa ko damuwanka ka natsu cikin bacci, yayin da ke kwance da kake kwance kana sauraran irin wannan labari, jikinka yana saki numfashinka yana raguwa a hankali kuma idanunka suna rufewa cikin natsuwa, wannan hanya ce da ake amfani da ita a sassa daban daban na duniya, harma da yara da manya domin samun bacci mai daɗi, don haka idan kana kwance amma bacci yaƙi zuwa karka damu da zarar an baka labari me daɗi wanda ba shi da hayaniya ko tsoro, akwai yiwuwar jikinka da zuciyarka zasu saki zaka ji kamar ana kai ka wani wuri me kyau, inda komai ke cikin natsuwa da salama a irin wannan yanayi ne bacci ze fara zuwa hanka a hankali har sai ka natsu sosai to taya bari tai to yanzu bari in baka labari me daɗi wanda ze taimaka maka ka samu bacci lafiya bacci me daɗi da lafiya, kuma ɗaya daga cikin abubuwa shine in ana baka irin waɗannan labarai idanunka suna rufewa so kana samun natsuwa sosai, kuma ita wannan hanya ce da mutane sike amfani da ita a sassa daban daban na duniya, harma da yara da manya, da dattijawa domin samun bacci mai daɗi me inganci.

Manufar rayuwa ta kullum da yadda ake iya daidaita lokaci don karin inganci, manufar rayuwa ta kullum na nufin abubuwa da mutum ke nufi cimmawa a kowace rana, waɗannan manufofi na iya kasancewa masu sauƙi kamar kammala wani aiki a ofis, yin karatu ko kuma taimakawa a gida, yin daidaitaccen shirin na waɗannan abubuwa yana taimakawa wajen samun nasara da kuma rage gajiya ko ruɗani a rayuwa, a kowace rana yana da mahimmanci yana da mahimmanci mutum ya kafa wasu manufofi guda uku zuwa biyar da zeyi ƙoƙarin cimmawa, wannan zai taimaka wajen mayar da hankali akan muhimmin abubuwa, maimakon yawo da hankali akan abubuwa da dama ba tare da samun cikakken sakamako ba, idan mutum ya rarraba ayyukansa cikin kashi-kashi zaifi sauƙi a waita a aiwatarsu ba bisa tsari, wannan muhimmin abu kuma shine tsara lokaci, lokaci duk da cewa baya ƙaruwa amma za'a iya yin amfani da shi ta hanyam mai kyau, domin samun ƙarin inganci hanya da kuma mutun ze iya amfani da ita ita ce amma amfani da jadawali, da jadawalin aiki yin jadawalin yana nufin ware lokaci dan kowane aiki, misali: Awa ɗaya don karatu, mintuna talatin dan hutawa, da dai sauransu, idan aka riƙe wannan tsari ze zama sauƙi a kaucewa ɓata lokaci, har ila yau yana da kyau a guji abubuwan da ɗauke ɗauke hankali, kamar amfani da wayar hannu ba tare da dalili ba, ko kallan talabijin da yawa, waɗannan abubuwa suna cin lokaci ne ba tare da amfana a amfanarwa ba, za'a iya ware lokaci na musamman domin nishaɗi, amma kada ya hana aiwatar da abubuwanda suka fi mahimmanci, don ƙara inganci yana da kyau a duba yadda aka shafa rana a ƙarshe, mutum ze tambayi kansa na aiwatar da manufofinna na yau? idan amsar ita ce a'a, se a duba dalilin haka a gyara kuma a sake niyya domin gobe, a taƙaice kuma tsara manufofi da inganta amfani da lokaci yana taimakawa wajen samun nasara, rage gajiya da kuma ƙara natsuwa a rayuwa, duk wanda ya riƙe wannan tsari zai ga sauyi mai kyau a rayuwarsa ta yau da kullum.